Ame aɖewo le foto ɖeƒ ɖeɖe me ehelé enu gã aɖe ɖa shi keo ŋlɔ enu ɖe dzi, wole ketekeŋudzeƒe.

eʋumɔ gã aɖe dzi eye exɔ tutu kɔkɔ aɖewo le ɖusi dzi nɛ eye atsiwo le miadzi eye ʋumɔ tó wodome eva yi

Sukuviawo le sukuxɔme kple woƒe nufialawo eye yevu aɖe le domi eye wole nu kom na wo, sukuvi aɖewo kɔ woƒe taku bla ta eye woƒe nufiala do awu ʋi, yevua hã do awu ʋi

Ŋutsuvi dzaa aɖe elé kusi ɖe ta eye nu aɖewo le eme. Elé ŋu taya ɖe asi hele tetem le anyigba. Edo godui yibɔ do awu. Edo aŋe fɔkpa hele zɔzɔm le asime eye amewo nu vovovowo dzram. Ame aɖewo ko nagoti ɖo agbae.

Eŋu aɖe, eŋuwo wole siliki dzi abe eŋudzeƒe ene, eŋuwo le layi me, wokplɔ wo nɔ nɔewo, eɖewo yiyim, eɖewo vavam, amewo sugbɔ, eɖewo yiyim, eɖewo gbɔgbɔm, dzesi … wole eye exɔ legbe aɖe..

Ŋutsuvi dza aɖe ele nu wɔm tso aɖaŋumɔ ŋutsi. Ekplɔ le eƒe akɔme eye eƒe nuwɔwɔ le ekplɔ dzi. Enu vovovowo. Emɔ bubuawo le kplɔ dzi.

Gbadagba aɖewo kple ame aɖewo wonɔ, wol, wotsi tre ɖe Gbadagbawo ƒe eŋu aɖe dzi ewu ashi ɖe yame eko flaga ɖewoɛ dzi. Amaa ɖewo le ashi, ashikpoli kplom, ƒom.

Atsiaƒu to eye tɔdziŋu aɖewo le gbɔ susu me. Woƒoƒui ɖe atsiaƒua xa. Aflaga aɖewo tsɛ̃a le eme eye ela ɖe ɖɔ eye womlɔ ɖe tɔgbui xɔ aɖewo me.

Ŋutsu etɔ̃ wole tsaƒu to. Eɖe do awu dzɛ̃ kple atakpui. Ɖeka do trɔza hedo dziƒowu. Ekpla bagi ɖe dzime. Edo kuku yibɔ, edo afɔkpa ʋi.

Ŋutsu eve wole xɔ me hele nɔnɔme tata aɖe kpɔm le kɔmpita dzi eye ɖeka kɔ eƒe mía si kɔ nu fiam me nɔvia si le anyi nɔƒe le kplɔa dzi eye nɔnɔme tatawo nɔ dzedzem le kɔmpita mɔ la dzi.

Exɔ kɔkɔ aɖewo dzedzem le siɖiki mɔ xa. Amewo sugbɔ ŋutɔ. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia. Ɖeviwo eye ame tsitsiwo le eme. Exɔ kɔkɔk aɖewo le afi ma.

Ame aɖewo ko woƒe agbawo. Wole mɔzɔzɔ aɖe me. Nyɔnua ɖe kpe evi me eye wokɔ eƒe bagiwo kɔ ɖa ɖe gakpo ɖe dzi he tutm.

Efo aɖe le gasɔ dzi ehedo gbalẽgo gba ne gasɔa, ekɔkɔ wu yame eye gasɔ fɔti etɔ̃ ele gasɔ te, wokɔ kletifɔ kɔ ziɔ ɖe exɔ aɖe ŋu le emegbe.

Nyɔnuvi dzetugbe aɖewo le fotoa me. Eɖewo bla wobla akɔta kple avɔ, Ameyibɔvɔ eye wo katã wode dzonu ekɔ, ehede abɔ, ehede ali. Wole nu kom ŋutɔ. Eye wonya kpɔ dze tugbe faiŋ.

Ŋutsu aɖe lé evi ɖe abɔ. Ɖevia do awu dze, ŋutsua ŋutɔ do vuvɔmewu hetsɔ ku ta, nyɔnu aɖe do awu yibɔ le eƒe mia kpa dzi. Ɖevi aɖewo kplɔ ŋutsuɔ ɖo hekpla bagi eye ame bubu aɖe hã le eme.

Ameha aɖewo siwo ɖo kuku sesẽ yike eƒe amadede nye blu la wole sola panel gbɔ. Gbadagba aɖe le ŋutsua ɖeka gbɔ, ye hã ɖɔ kuku, eble gaƒoɖokui.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi do awu ʋe gakɔ awu taku tsyɔ ta. Ke enɔ nanewo ɖam, gatsi vivivi aɖewo le egbɔ, aka le kolpɔt sue aɖe me hedzudzɔ tum, amewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi hekpɔm hele foto ɖemee.

Enyikplɔla woame etɔ̃, wokplɔ woƒe nyiwo yina gbeme, avuwo kplɔ wo ɖo, enyikplɔvi ɖeka do awu dzɛ̃ hedo kuku dzɛ̃ eko awu ɖe kɔku abɔ.

nuɖuxɔme si ekplɔ̃ li eye zikpiawo dze ŋgɔ woniawo eye agba gã eve aɖe le kplɔ̃ dzí eye eseƒoƒo aɖewo le exɔa ƒe axa godzi kaɖiwo li

Ɖeviu aɖe tɔ ɖe gɔta to si gbɔɖuɖɔ kple tsi le gɔta me, ɖevi do awu dzɛ̃ kɔ asi da ɖe ta hele klo dzi kɔ eƒe miasi kɔ da ɖe ta kle klo dzedze dzi hedze ŋgɔ gɔta.

Dekɔnutɔwo le woƒe ʋeɖuɖuwo dzi eye wodo dekɔnu nudodo vovovowo. Wolé atsi ɖe ashi. Eɖewo le ŋu ƒom le wo megbe.

Eŋu aɖewo si nye eŋu tɔŋgbi wo dzedzem. Eye enu dzɛ̃ aɖe dzedze he asi fiamee ɖusi dzi. Amee aɖewo kplɔɔ eŋua ɖeka ɖo eye Amerikatɔwo ƒe aflaga le eŋuawo katã ƒe ŋgɔgbe.

Sukuvi aɖewo le ɣeɖuɖusrɔƒe wota avɔ ɖe ali eye wodo abɔtawu yibɔ nyɔnuviwo le ŋgɔgbe hele nukom hele ɣeɖum eye ŋutsuviawo le woƒe axadzi le megbe he kplɔwoɖo ɣeɖum kpliwo

Agbledela le agbleme tsi wum ɖe ŋukuviwo dzi edo awu aɖe si wokɔ ku ta eye ne etsi dzam tsi maƒowo o

Nyɔnu aɖe kple nyɔnuvi aɖewo le xɔtonu si yameŋu gbegblẽ aɖewo le teƒea. Ke avɔ, nudodowo, wo paaki ɖe wogbɔ eye nuɖugba kple nuɖagaze kple nutsinuwo wole ƒuƒoƒo aɖe me.

Kpovitɔ aɖe ɖɔ kuku ʋi, ehe ɖi le kpovitɔwo ƒe moto dzi, hedo kpovitɔ ƒe awu je emɔ dodo ke efo aɖe ɖo tsitsi le eƒe me, efo aɖe ɖɔ tsitsi yibɔ enɔ anyi ɖe eƒe emia kpa dzi go dzi

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe wole woƒe nuwo ɖe asi. Nyɔnua ɖe le eƒe agba ɖe ta hele tsilebɔkiti ɖe asi. Ŋutsuvi aɖewo le woƒe agba ɖe dzime. Eɖewo kpe kɔ ku eta.

Ameha aɖewo le gbɔsɔsɔ me ehede asi ŋgɔgbe edze ŋgɔ nunɔla eve aɖewo si le ekplɔ ŋuti, wokɔ avɔ ʋe kɔde woƒe kplɔ ŋuti, wokɔ agbalẽ kple nuŋlɔti da ɖe ekplɔ dzi, woawo hã wole tsitre edze abe wole nya gblɔm na ame bubuwo ene.

Ŋutsuviwo eƒo ƒum ewɔ ɖum dekɔnu ʋeɖuɖue. Eɖewo do takpi, eɖewo do trɔza. Amewo le anyinɔtƒe he ŋu ƒom.

Tɔdzi si woko tɔdzuŋuwo etsi kae ɖe tɔ to. Xɔtutu, dziƒo xɔ yiwo amadede vovovowo ƒo xlã tɔe eye ame aɖewo le tɔ dzi hele tsi lém.

Amedo, ame siwo do ɖe ablɔ dzi. Wole aflagawo aɖewo ɖe asi, wodo awu si amegbetɔ ƒe tatawo le eme, wodo abɔ ɖe dzi ame aɖewo do woƒe kaƒomɔ ɖe dzi.

Dada le tɔƒo ele salumɔ lã ɖe asi eye ega le lã vovowo hã ɖe asi. Eta avɔ ɖe ali. Eble ta kple afrika vɔ. Edo awu dzi medo afɔkpa o. Eŋu ɖe le tɔƒoa etɔdziŋu ɖe le tɔƒo he dzedzem. Kɔla dzi le esi.

Ameha aɖewo le yameŋudzeƒe. Yameŋu aɖe le wo gbɔ eye nuzaza aɖewo kaka ɖe anyigba, afɔkpawo, kple aŋe ɖewo si wole eme tiam. Wodo ŋɔtiwui sɔŋ.

Tugbedze aɖe kple ɖekakpui aɖe le ketetata me hede dzonu ekɔ eye ɖekpuia kɔ avɔ ɖe kɔ ɖe eta eye wole ʋe ɖum ama ɖewo, wotɔwo le zipki dzi hele wo kpɔm.

Anyinɔxɔme, si zikpui nyakpɔ aɖe si suɖui le, zikpuia dzi. Dodome kplɔ̃ aɖe le anyi eye le glia ŋu, gaƒoɖokui aɖe le glia ŋu. Kaɖiwo li.

Exɔtutu wɔna aɖe le edzi yim hete ɖe mɔto. Eye eŋu aɖewo va yiyim. Ekekuŋuwo le ɛɛ exɔa tuƒe eye ekelɔŋuwo ha wole exɔa tuƒe.

Edɔwɔlawo le dziƒo hele dɔ wɔm. Woɖo kuku sesẽ, aɖe meɖui o. Wòle zigi dzi hele edɔ wɔm le agba aɖe dzi.

E edɔwɔla aɖewo. Gakpodɔwɔla aɖewo wɔme eve wo edɔ aɖe wɔm. Ɖeka le anyinɔƒe hele tsitrenutɔ ƒe ŋkume kpɔm. Tsitretɔ le nya aɖe gblɔm na anyinɔƒetɔa. Woɖo kuku sese eye nɔviawo le akpa bubu hele wo kpɔm.

Ame hawo sugbɔ wole du domedome ye wole mɔ me tsom. Xɔ kɔkɔ aɖewo le dzedzem eye nɔnɔmetata vovovowo le amadede vovovowo me dzedzem le xɔwo ŋuti.

Ɖevi aɖe le nyɔnuvi aɖe ŋkume, ehedo awutewui, do fɔkpa do nika, ele nu kom, dzeŋgɔ ŋutsuvi aɖewo si ɖeka lé agbalẽgowo ɖe asi.

dziƒoxɔ aɖe te fofoŋu aɖe le kpe dzi le afima dada ɖe nɔnyi ɖe eƒe mɔnu hele nane kpɔm le eƒe ata tá eye ŋutuvi aɖewo tɔgbi aɖewo kple ame vovovowo wóle akpa vovovowo ne dziƒoxɔa

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe anyigba le xɔ me eye elé anyigba tutu nu ɖe asi, ehe ha sem, ke ehasenua ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi.

Amewo le ablɔdzi sɔgbɔ nyɔnuwo kple ŋutsuwo siadziɖegbe kaɖi ƒe atiwo dzedzem eye dziƒoxɔ dzedzem woŋlɔ nu vovovowo ɖe dzi

Ɖɔkitawo le awu legbe me, hedo ŋɔtiwui, hedo asiwui, eye ame aɖewo le kɔdzixɔme ŋu me wohehem eye ame gbogbowo aɖewo le wo megbe, wo katã wodo ŋɔtiwui.

Ame aɖewo kɔ woƒe nunɔamesiwo le bagi me ehele gbeme zɔm. Ame bubu aɖewo hã le akpa bubune. Wole egbea me zɔm kple ɖeviwo. Ame aɖewo do vuvɔ me wu eye…

ŋutsuvi dzɛ aɖe ewò ɖeviwo ƒe fefefeʋu si wóle mɔdodoadzi e wò kɛtɛkɛ le eƒe mɔ dzi abe kɛtɛkɛ le eƒe mɔ dzi ene eye eʋu vovovowo li emlɔnyi ɖe egbɔ le ekpɔm

Amewo le tsi me. Tɔdziŋu aɖe enyrɔ gbo ke ɖeviawo etsi ƒum tetem ɖe tɔdziŋu si ne nyrɔ ŋutsi le.

Le xexeame ƒe nutata dzi la, afɔkpa, kaƒomɔ kple fotoɖenu kple agbale kple nu bubu aɖewo le edzi. Afrika dukɔwo ƒe tatame ƒe anyigba ƒe tatame dzie aŋua ɖewo le.

Ŋutsuvi aɖe kple nyɔnuvi aɖe wole xɔme eye wonɔ mɔɖaŋudɔ wɔm. Ŋutsuvia do tsitsi, edo awu dzɛ̃, nyɔnuvia do awu blu hewɔ ɖa ɖe ta.

Elãwo ƒe nuɖuƒe le sɔgbe dzi dzedzem eye edze abe wote ɖe etɔ ŋuti. Atiglinyiwo le ha me le sɔgbea dzi le nu ɖum. Ame aɖewo le eŋu me hele egbea dzi kple elãwo.

Yameŋudzeƒe si ame aɖewo, wokplɛ baagi. Eɖewo hetem le anyigba hezɔ yina yameŋudzeƒe xɔa me. Ke wodo awu vovovowo eye polutsi kɔkɔ aɖe le yameŋudzeƒea ƒe ŋkume.

Nyɔnu woame etɔ wole aƒe aɖe me. Ame woame eve, nyɔnua eme eve bɔbɔ. Wodo ɖɔgui le agba ɖewo gbɔ. Wole agba klɔm. Nyɔnua ɖeka le exa ɖe asi hele aƒeame kplɔm.

Afɔkudzɔƒe aɖe yi ke eŋu dzẽe aɖe kple eŋu ʋee aɖe wodogo anya le mɔgã dzi. Kpovitɔwo ƒe ŋu le afi ma. Ŋu bubu aɖewo hã va yiyim. Exɔ kɔkɔ aɖewo hã le dzedzem le woƒe axadzi.

Avɔxɔ aɖe si wodo eka ɖe egbɔ he sia nu avɔwo ɖe edzi. Eto aɖe le etame eye wodze exɔtutuwo ɖe edz.

ŋutsuvi dzeɖeka ɖe tɔ ɖe mɔto edó trɔza kple fɔkpa dó awu aŋtsiɖiɖi ke etɔ ɖe mɔto eʋuwo va yim exɔwo kɔkɔ dzoɖegbe kaɖi tɔwo ƒe polwo dzedzem eye

Eŋu sue aɖewo, sugbɔ viẽ eye ama ɖewo le gago aɖe me ehekɔ aflaga asi nye maŋkpa mumu ɖe ashi hefiafiam eŋuawo.

Atsiaƒu to, eye edu aɖe le dzedzem, exɔ xoxo tutu aɖe le dzedzem, tɔdzi ʋu aɖe le etɔ dzi, atsiaƒua dzi hã le dzedzem, eye exɔ vovovowo, emɔ wo kata le dzedzem, edua ta dzedzem.

Atiglinyi aɖewo le egbe dzi henu ɖum ke amegbetɔ aɖewo le eŋu me eɖewo ɖɔ kuku eye wo kplɔ atiglinyiawo ɖo le woƒe nuɖuɖua me he foto ɖem wo.

Ketekedzeƒe si amewo le, eye ame aɖewo ko woƒe bagiwo ɖe asi, ɖewo kplae ɖe megbe. Keteke hamehame ɖeka woame ene. Woawo sɔ̃ yele afi sia.

Modzakaɖewo modzaka ɖem wodo awu ɖeka kple godi ɖeka tɔgbi wo eye wo ŋlɔ dzeside ɖe woƒe awuawo dzi woƒe nunɔlawo nɔ anyi ɖe zikpui kɔ afɔ gadaɖe zikpui eye ɖewo ziɔɖe dziɖegbe kaɖi ƒe ati ŋti

Nyɔnuvi eve, ɖeka nɔ anyi ɖe aŋe zikpui dzi eye ɖeka nɔ anyi ɖe anyigba eye eyi ke nɔ anyi ɖe aŋe zikpui dzi la le ɖa wɔm nɛ eyi ke le anyigba. Eyi ne ɖa wɔm nɛ hã wɔ ɖa ɖe ta eye medo afɔkpa o.

Kpovitɔ aɖe le nɔvia kpovitɔ aɖe gbɔ si wòle abia dom na, kpovitɔ si wole abia dom na le anyinɔƒe hedo kpovitɔwo ƒe awua, nɔvia si nye kpovitɔ nɛsi edo asiwui heɖo kuku le abia dom nɛ le abidoxɔme.

Agbledzi si tomatosiwo tsɛ, si woziɔ wo ɖe, wotsu atsiwo ɖe egbɔ, woziɔ wo ɖe eŋu. Agbledela aɖe do awu lɛgbɛ ehedo kuku sesẽ si eƒe amadede nye ŋugbamumu. Elé aŋɛto rɔɔba yibɔɔ ve ɖe ashi eye trakitɔ va yina.

Sukuviwo le nutrɔƒe eye wokɔ maɛkroskopi wokɔ le nusrɔ̃mee. Ama ɖewo elé nuŋlɔtsi ɖe asi hele nu ŋlɔm hele nu xlẽm na woƒe nufiala. Wo katã wodo awu ʋi sɔŋ wònye awu lɛgbɛ.

Yevuwo kple ame yibɔwo sia si vɔlley bɔl ƒom. Ame etɔ le akpa ɖeka, eye ame eve hã le akpa ɖeka. Ekpɔtɔtɔ aɖe le dzedzem.

Yameŋudzeƒe si nyɔnu aɖe kpla bagi ɖe dzime hedo vuvɔmewu elé bɛbɛvi ɖe asi eƒle tɔyiŋu hekɔkɔm ne ŋutsu aɖe si hele ŋua dzeƒe. Yameŋu bubu aɖewo le dzedzem.

Xɔtula ɖewo do awu ŋlaya, ɖɔ kuku dze, lé agbalẽ ɖe asi, do asiwui hele nu ƒom na wo nɔewo, matsin…

Gbadagba aɖewo, wole hoŋiŋli wɔm le kahehe me. Eye ama ɖewo he ka yi ɖe akpamɛ. Eɖewo le amnyidzeƒe hele anyigba. Eɖewo do kuku dzɛ̃. Eɖewo blɛ abɔta na wo le dzɛ̃ ɖe. Eye ama ɖewo do awu lɛgbɛ eɖɔ kuku hele ka hem kpli wo. Ɖewo le wo kpɔm.

…mea ɖewo le tɔdziŋu me le tɔ dzi, kutsi le tɔdziŋua me eye tɔdziŋua ame eve yee, ɖeka ame eve le eme eye ɖeka ame etɔ̃ le eme wole tɔ dzi.

Agbalẽ dɔwɔlawo ɖewo le agbalẽ gã aɖe dzi kpɔm, woɖɔ kuku amadede vovovo, wonye ŋutsu eve, nyɔnu ɖeka, eye wole woƒe aɖaŋuwo ɖem.

Ŋutsu eve aɖewo le tsitre tsitsi me le ŋu me, ekula wo kum etidzɔlawo wo ŋutidzɔlawo sugbɔ, eye ame aɖewo le anyigba.

Dada ɖewo le asime hele nu dram eye nudadra vovovowo li. Atɔtɔwo le eme. Watamelɔni, nagoti, karɔti, sabala kple tɔwo dram wo le. Dada ɖe nɔ nyi ɖe eƒe agba gbɔ eye woata avɔ hedo dziwu. Ede dzonu ekɔ.

Etsi ɖe teƒe aɖe si ŋutsuvi dzaa aɖe de eŋudzi si eŋua ya le tsia me ya de edzi. Edo awu, edo godi yibɔ ehekpla ashi akɔ le eŋua tame.

Amekuku ɖaka si amewo kɔ ɖe e abɔta. Seƒoƒo le amekuku ɖaka dzi, woko aflaga sin ye dzee, aŋkpa ɖiɖi kple gbemu ɖe ekɔ xatsa ɖe amekuku ɖaka ŋuti.

Efo aɖe nɔ anyi ɖe aŋeto dzi hefo e ŋu batri kɔ da ɖe bentsi dzi eye eka kɔmpitaka aɖewo hã le bentsia dzi. Yaŋutɔ hã le kɔmpita ɖe ata ta haƒo nane le edzi.

Amewo le aƒuta ame aɖewo mlɔ anyi ɖewo nɔ anyi ame aɖewo le tsiame ame aɖewo do awu ame aɖewo medo awu o amewo sugbɔ xɔtutu aɖe le aƒuta xa

Ɖeviwo le bɔlu ƒom le aƒuta ɖeviwo ame atɔ eye ame bubu aɖewo ha le aƒuta wole akpa bubuwo ɖeviawo medo afɔkpa o

Amewo le fli me le akɔ dam, eɖewo lé akɔdagbalẽ viwo ɖe asi eye nyɔnuvi…nyɔnuwo le elime hele akɔ da meɖoɖowo zɔm ne yewoada akɔ.

Ame hawo le yameŋu ɖe gbɔ ke nyadzɔdzɔdɔwɔlawo le foto ɖem ele woƒe nyadzɔdzɔ dɔ wɔm. Ame aɖewo le afi sia hele to ɖom ame aɖe si le nu ƒom na wo.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnuvi aɖe wonɔ anyi he adzɔgenukpɔmɔ kpɔm ke le adzɔgenukpɔmɔadzi ŋɔŋlɔ aɖe le edzi dzedzem be Corona virus wonɔ anyi ɖe abadzi

Le mɔgãdodo dzi la nyɔnu aɖe kple viawo nɔ anyiɖe mɔadzi ɖewo le nuɖum nyɔnuawo nɔ anyi ɖewo le ɖevi ɖe asi ʋuwo va yim amewo vayim ame aɖewo le motodzi vayina eye wonɔ anyi dra afɔ dzeŋgɔ mɔ ɖeka

Avɔwo woƒoƒu ɖe wo nɔnɔewo dzi eye amadede vovovo le wo si. Eɖewo nye yibɔ eye ʋia, dzea, agbaɖiɖi kple amdadede vovovowo le wo si.

Nyaga aɖewo kple ɖevi aɖewo le gbadɔ te, ehe edze ŋgɔ yevu aɖe si nye dɔnɔdzikpɔla, ke ele nutsotso biam wo, wole ekpɔm.

yevu dɔwɔlaɖewo ele dzeɖoɖo me kpli dada ɖowo si le agba ɖe tá amaɖowo dó avɔwu ehe ble ta nyagãɖeɖi aɖewo le eme

Dekɔnuwɔlawo do aŋa wu wo eye wokɔ ama de ekɔ tsea ɖe, eɖewo kɔ ama de ekɔ de kɔme, eɖewo le anyi nɔ ƒe eye eɖewo kɔ avɔ dzɛ tobo kɔ sa ɖe ta.

Dad eve wole fufu tom, dad ɖeka kɔ asi eve le fufua tom eye ɖeka nɔ nyi ɖe zikpui dzi, hele ekpɔm, agbeli ɖaɖa le gagba me, koklowo le wo gbɔ, egbɔ̃ le wogbɔ eye wole aƒe me eye wole aƒe me.

Nursivi aɖe le nyɔnu vi aɖe gbɔ kpɔm. Wo katã wò do ŋɔti wuie eye ne kɔ dzoxɔxɔ yike le gbetɔ ƒe lã me, emɔa kɔ dzoxɔxɔ tɔm ne le eƒe nugo nu.

Nyɔnuvi aɖe si hele gota. Etɔ ɖe teƒe aɖe abe nudraƒe ene. Ke enye eŋume si wòle nua dram. Nudzadra vovovowo wole afi ma. Edze abe tomatosi dzram ele ene.

Etsi dzi si wotu exɔ aɖe ɖi, wotu xɔ kɔkɔ aɖe li si eƒe teƒe aɖewo nye blu teƒe aɖewo nye nu ʋi agɔti kple edetiwo dzedzem egbe aɖewo le xɔz xa.

Atiglinyi eve ele gbeme enu ɖum ke yevu hawo le eŋu me hele wo kpɔm, yevuawo ɖewo ɖo tsitsi eye ɖewo ɖo kuku, gbadɔ le ŋua dzi.

Anyinɔƒe eye zikpyui woame eve, si ke glasi kplɔ le domedome, seƒoƒo aɖe le seƒoƒoze me le dzi eye wodo dzo ɖe edzo kpo me, eye seƒoƒoa ɖewo le nukpakpa aɖe me hele fi ya, kaɖi aɖe le dziƒo le dzedzem,

Ame agbɔsusu aɖewo le ƒuƒoƒo me ame aɖewo de asi megbe ame aɖewo dze ɖom ŋutsuwo kple nyɔnuwo siã ame aɖewo do awu amadede vovovowo nyɔnu aɖe le agbã ɖe ta etsi le tukpawo le eme

Dɔyɔlawo le woƒe edɔwuwo me, woɖo aŋekukuwo eye wodo wodo aŋewuwo, woɖo ŋɔtuwui eye wokple asi ŋgɔgbe hele ŋgɔgbe kpɔm.

Tɔgbui aɖe le godzi me he nane kɔm ɖe siliva gagbɛ me. Ewu mo dzi hee, tɔ tɔgbui si aɖe le tsitre kpɔm. Ɖevi eve, ŋutsuvi eve, ɖeka le gasɔ dzi. Ɖeka le emegbe siwo le egbɔ la

ŋutsuaɖewo yo le xɔme wodó kóti eye edze ƒã abe masɔmasɔ aɖe dzɔ eye amewo le wóƒe abɔ dam amaɖewo wo mɔnu dzim be yewɔtó a dogo

Efo aɖe lɔ agba ɖe moto dzi eɖo kuku eye wòdo afɔkpa le emegbea Mahamakandu si wogayana be aboboya le axa dzi nɛ, anyigba wɔ abe tsie dza ene.

Ɖevi aɖewo le mɔ dzi, ke ɖeka kɔ eƒe afɔkpa, nɔviawo hele megbe ehele afɔkpa kpɔm abe ke efoto wòbe yeatso wo ene kple afɔkpa la, wole nu kom eye wole dzidzɔkpɔkpɔ me.

Ame aɖewo le kposɔ dzi, ame aɖewo zɔzɔm le ati ɖe asi eye wonye nutata abe blamatɔwo ƒe ʋeyiʋi ene.

Dada aɖewo wodo sikɛti yibɔ ehe ko avɔ si ke amadede vovovowo le edzi ekɔ ble ali dzi. Eɖewo ko do eƒe awue eye woble ta. Eɖewo le etre ɖe asi. Ŋutsu aɖe eva yina hele wo kpɔm.

Nyɔnu eve aɖewo si le nuɖaƒe eye ɖeka nɔ anyi eye ɖeka le tsitre, ɖeka dze abe ele nuɖa ele nutɔm enye eye nu bubu nu ɖaɖa nu bubu aɖewo.

Ɖetugbuivi aɖewo do a…aa…a..avɔwuwo eye wode dzonu ekɔ, e.e ɖewo de asi, wote avɔ ɖe kɔta, hedekɔnuŋu ɖum.

Ame aɖewo, ede aŋawɔlawo ƒe ŋu dzi. Wolé aflaga ɖewo ɖe asi. Tuwo le wo gbɔ, wonye ŋutsuwo. Etuwo kpe wo le ŋua ŋuti.

Nyagã aɖewo si wokɔ, nyagã aɖewo kple ŋutsuvi aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi le flime, eye wokɔ nane kɔ bla ŋku ƒe akpa ɖeka na wo, wo katã wobla ta he ta avɔ kɔ woƒe bagiviwo da ɖe ata ta.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe nɔ nyi ɖe zikpui dzi. Aŋekplɔ le woƒe kɔ me, eye tukpaviwo le aŋekplɔa dzi. Eŋu aɖe le woƒe axa dzi, eye kletifoa kletifo aɖe ziɔ ɖe eŋua ŋtsi. Wole didotsi gã eve aɖe te.

Anyinɔƒe le xɔme si zikpui vovovowo li eye sudui vovovowo wokɔ de zikpuia me. Domedome kplɔ ele dome ne eye le seƒoƒo gbame le ekplɔ dzi.

Xɔtulawo le xɔ tum eye eɖewo de dziƒoxɔ dzi ɖaa, wode gakpoa dzi, wodo kuku amakpaɖiɖi, eye atiwo wode wo nɔnɔwo, gakpo wokɔ bla wo nɔnɔewo le dzedzem legbe.

Tɔgbui eye le ta ko ƒe. Ɖeka le ta kom na nɔvia. Éta kola ɖɔe gankui eye woɖɔe kuku. Ede gaƒonu eƒe wokɔ eƒe mia si nɔ ta kom na nɔvia. Ekɔ avɔ ʋi sa ɖe kɔtome na ame yike wo ta kom na. eya gbɔnu ele exɔa me eye sƒe amadede le blu.

Ameɖibɔme si ameɖiɖi wɔna vovovowo edzi yim amekukuʋu woame eve le afima amewo do ɖem eye amewo kɔ amekuku ɖaka gegem ɖe yɔdoame ame aɖewo do awu ɣi hele ŋɔti nubablame

Sedɔwɔlawo le fi ma ɖeka lé kpo vi aɖe ɖe asi woɖo kuku ke, egaxɔ me melewo le woƒe gaxɔ me eye ame ɖeka kɔ xa le nu kplɔm.

Efo aɖe nɔ nyi zikpidzi he da afɔ ɖe afɔdzi, ash item ɖe kaƒomɔdzi. Davi aɖe do ashiwu ehe anyigba tutum le xɔme.

Eŋudzeƒe. Amewo yiyim. Amewo gbɔgbɔm. Eŋuwo yiyim. Eŋuwo hã wo gbɔgbɔm. Amewo sugbɔ. Nyɔnuwo le me. Ŋutsuwo wo le me. Ama ɖewo do awu yibɔ. Ama ɖewo do awu ʋe eye xexiwo dzedzem.

Eŋu mɔdzi sike etsi dza exa ɖe emɔxa ke egbeɖuɖɔ le mɔa dzi, ameaɖewo va yiyim. Eŋu dziŋua ɖe si wo paki ɖe emɔxa le afima.

Ŋutsu aɖe le enudraƒe eye nudadrawo le agbadzi. Ŋutsua tsi tre ɖe mɔnu hdo awu lɛgbɛ, edo trɔza, edo fɔkpa, hedo awu ʋi ɖe awu lɛgbɛ si wòdo la te

Aninɔƒe aɖee nye esi. Dzɔge nukpɔmɔ le ekplɔa dzi eye atukpa aɖe wole nugo nume nɔ, nane wole nukpanpa dzi le wo tame. Zikpuiawo ƒe avɔ nye dzɛ eye ekplɔa le dome za eye wokɔ tuka ɖe dz ɖe edzi.

Nyɔnuvi aɖe nɔ anyi ɖe gbadɔ aɖe te hele te ɖe atsiaƒu ŋuti, enetiwo ele te ɖe atsiaƒu to eye ame etɔ̃ siwo ɖeɖe aƒa m.

Wusatɔwo le woƒe gbedoxɔ me eye wo katã wole klo dzedze me he gbe dom ɖa, eɛewo le kuku me, akpa gãtɔ le kuku me eye eɖewo meɖɔ kuku o. Eɖewo do awu ʋe eye mamleawo hã do awu yi ke nye amadede geɖewo.

Exɔme si zikpi wo am eve dze ŋgɔ wo nɔnɔewo. Ekplɔ̃ vii ɖe aɖe le domedome. Le eƒe woƒe dushi dzia, gaɖɔ aɖe li eye seƒoƒowo le seƒoƒogbawo me le gaɖɔwo me eye kaɖi le gaɖɔwo me.

Exɔturu legbe aɖe si le edu ɖe ƒe dome dome. Ame hawo le gbɔsusu me hele kpɔm. Ama ɖewo foto tsom. Eye ame yawo le hame. Ama ɖewo nɔ anyi. Akpa gãtɔ le tsitre, ɖewo hã wo foto tsom xɔa.

amawo le fli me le yameʋu dzeƒea eye wóle efli vovovowo me tv aɖewo eyameʋu dzeƒea le yáme eye ŋɔŋlɔ dzesi kple nutata bubuawo le dzedzem le tvia me

Nyɔnu aɖewo woɖo asi ele dzaledɔwɔnawo. Ame aɖewo ɖo asi ali le wo megbe. Wo le kanopi gbadɔte eye nyɔnu aɖe ble ta.

Amehawo le mɔdodo dzi, eye wole ablɔ dzi he…helé avɔ si woŋlɔ nuwo ɖe edzi ɖe asi eye wole sirikimɔ dzi.

Afɔku ɖe dzɔ ƒe eye eŋu si kpɔ afɔku la ƒe ŋkume kaka, eye edzotsilawo do wole afi sia eye amehawo sugbɔ wole eŋu si kpɔ afɔku la ƒe megbe. Edzotsilawo ƒe ŋu hã le afi y..

Dadaa aɖe le Afrikanuwɔwɔwo dzraƒe. Eye nuwɔwɔ vovovo yawoa, amadede vovovo le wo shi eye dadaa kɔ ɖeka ɖe ashi hebla ta. Hede dzonu ekɔ. Edze abe nya gblɔm wòle na ame aɖe ene.

Nyɔnuvi etɔ̃ aɖewo le ʋe ɖum, wo kɔ abɔ yi dzi eye wole sɔgbe dzi, exɔaɖewo dzedzem le wo megbe, ɖeka ɖo kuku.

Aɖaŋudɔwɔla si nye xɔtulawo le exɔtutu dzi. Woɖo kuku sesẽ eye woku mɔta ɖe xuilbaro hetetem.

Atsiaƒuto si exɔ dziƒoxɔwo, anyixɔ yi ke amadede vovo le wo si eye atsiaƒua ƒe akpa bubu hã dzedzem.

nutsuvi aɖe kple nyɔnuvi aɖe le dekɔnu ɖum wodó dekɔnu vɔwo eye wó te nuwo ɖe gbalē me ame aɖewo nɔviwo wóle tsitre hele wokpɔm

Ame aɖewo tɔdziʋufom me eye wova tu go eye tɔdziʋu aɖe mu ɖe tɔame ameha aɖewo le gota eka hem kple ame yiwo le fomtɔdziʋuame

Ameha aɖewo le atsiaƒuto. Ke ŋutsu aɖe kple nyɔnuvi kple ɖevi woame ve wodze ŋgɔ wo nɔnɔewo. Nuɖuɖu vovovowo le woƒe kplɔ̃dzi. Ahanonowo hã le kplɔ̃dzi. ee exɔtutu aɖe le atsiaƒua ƒe domedome ehe kɔkɔ. Amaa ɖewo le atsiaƒua to.

Ɖevi aɖewo le etɔme hele tsi ƒum, wode wo nɔewo dzi eye wokɔ wo nɔewo ɖe woƒe abɔwo ta eye wolé wo nɔewo sesie hele nu kom le dzidzɔ kpɔm.

Ɖevi.. ɖevi aɖewo le ƒuƒoƒo me le gbedodoɖa me, eɖewo mia ŋku eɖewo kɔ asi dzi hele nu kpɔm eɖewo ƒe ta to eɖewo ƒlɔ zakolikoli.

Ameha aɖewo ɖewo do awu, eɖewo medo awu o eɖe le ɖekakpui me eye nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia etɔ hele nutata kple nɔnɔme vovovowo kpɔm.

Eŋu aɖe si eƒe amadede nye blu le avɔ dzɛ̃ aɖe dzi, eŋu dzɛ̃ aɖe le eƒe axadzi. Amee gbɔsusume aɖe le afi ma eye akpa ne teƒea kpɔm.

Yevu aɖe kple ame yibɔ aɖe le anyi nɔƒe eye wole aɖaŋu ɖe ƒe. Yevua, yevua ɖe do awu ʋi e wo kata wodo ŋɔtiwuie le xɔa me eye United Nation tɔwo ƒe aflaga le xɔa me.

Dada ɖewo le anyi nɔ ƒe he kɔ ayi ɖe gbadze dzi he le tsatsiam. Ame aɖewo le ayia tsam le gbadze dzi eɖewo hã le ayia ɖe le ayia ƒe tro me. Dada ɖewo do awu dzɛ eye ɖewo dze abe ɖewo kpa vi ɖe me

ɛɛ esɔgbedzi, elã vovovowo le nu ɖum. Wole hame ehe sugbɔ ŋutɔ. Atsiwo dzedzem eye ave aɖewo le wo tame ɖaa hele dzedzem le dzɔge. Ama ɖewo le ŋume, le sɔgbedzi kple lãwo.

Le sika kuƒe, fo aɖe ku ba ɖe a gagba me eye ɖe hã gakui ɖe gagba me eɖo kuku le eƒe axadzi kɔkɔm ne nɔvia. Ɖewo ko aŋeto le ba la kum. Gakpo kple nanawo le wo gbɔ eye wo katã wole ba me hele ba blum.

Nyɔnuviwo le kusi bɔl ƒom, woko ŋɔtsinui kɔ de ŋɔtsinu, woɖo ŋɔtsinui eye ɖeka lé bɔla kple eƒe mia tsi heƒoƒo.

Asimenɔlawo le woƒe asime dɔ dzi ŋutsu aɖe do awu dzɛ̃ eheɖo kuku bla ŋɔti eye ehe tɔ ɖe nɔvia ŋutsu aɖe tɔ ɖe egbɔ ehe ɖo kuku do asiwui dzɛ̃ do eeee…..godi legbee hedo kot.

Ameha aɖewo le efli me ehe le ekposɔ dzi zɔzɔm le deset eye eɖewo ko woƒe avɔwo kɔ tso ta eɖewo ɖo kuku. Wofɔ woƒe nunɔmesiwo kɔ kɔ ɖe ekposɔ dzi. Ɖeviwo le eme.

Zikpui kple kplɔ kple taziɔnu wole exɔ gã aɖe, me exɔa, kɔla ʋi wosi ɖe exɔa katã me, ŋɔtru le xɔ ŋuti, ekplɔ dzia woda nuɖuɖu aɖewo ɖe kplɔ dzi.

Anyinɔxɔme. Eye zikpiwo li. Ekplɔ̃ aɖe le dome. Seƒoƒo le seƒoƒo gbame le edzi. Suɖiwo le zikpia me. Seƒoƒowo le seƒoƒogbame le axawo dzi na zikpiawo hã.

Dadaa aɖe va ɖɔkita gbɔ. Dɔyɔla gbɔ eye dɔyɔla le egbɔ kpɔm. Dadaa kɔ eƒe baagi kɔ da ɖe atadzi henɔ anyi hedze ŋgɔ ɖɔlitaa. Ɖɔkitala le nya biamee. He da ashi ɖe eƒe kplɔ̃dzi lé nuŋlɔtsi kple agbalẽ ɖe ashi.

Davi aɖe le botokoe tɔm le eƒe aƒe me eda nyɔnu ame eve aɖe wo ga le eƒe gbɔ ɖeviwo hele anyi. Kufuor galon hã le anyi eye ele botokoe lɔm le amia me.

Amewo le ŋu me. Ame aɖewo wole ŋua megbe le emɔ nu. Wole eŋumɔdzi eye ŋutsuvi eve tsitre ɖe eŋua ƒe mɔnu.

Ketekedzeƒe si amewo le zɔzɔm. Nyɔnu aɖe tsitre ɖe ketekea gbɔ ahe ele bagi ɖe emia si edo siketi kpui do dziwui ɖe edzi.

…nyɔnuvi aɖewo kple ŋutsuvi aɖewo sia wole ƒuƒoƒo me hele foto tsom. Ŋutsu ene nɔ anyi. Wokɔ woƒe atawo da ɖe er woƒe atawo kɔ de wonuiwo me le ŋgɔgbe. Wodo awu amadede vovovowo.

Ameɖiɖaka si le tɔmekpa ƒe nɔnɔme si amewo le ɖe ta eye ama ɖewo do awu yibɔ hekplɔ wo ɖo.

Yameŋudzeƒe ye amewo to liaŋ, wole fli me heko woƒe nuwo de bagi me hedze abe mɔzɔ̃lawo ene. Amewo ko mizikisebɔsu kɔ de to hele miziki sem eye ame aɖewo do ŋɔtiwui.

Ŋutsu aɖe ko ekpe he ɖe asi, eko eƒe e abɔ kugluinu kɔ da ɖe ati aɖe dzi eko nane kɔ ekpea me kpɔm. Edo awu yibɔ eye ɖa mele ta nɛ o. Ŋutsu eve aɖewo le eƒe nɔnɔme wɔnawo kpɔm. Ŋutsu aɖe kple nyɔnua le emegbe.

Tɔdɔwɔlawo va tu go ŋutsuvi aɖe lɔ lã ɖe aŋegba aɖe me hele ɖe asi ŋutsuvi dzaa aɖe le eme hedo godi yibɔ medo awu o hele akpetɛ ɖe asi

Ame vovowo sika kum. Ame aɖewo do awu, ɖewo medo awu o. Efo aɖe tsi tre ɖe kɔ ta le wo kpɔm ehedo awu ʋi edo godi kpui.

Kpovitɔwo le hame. Woɖo gakuku si ŋutsu aɖe ele wo domi, wodo ŋɔtinui eye kpovitɔ sugbɔ ŋutɔ. Woƒe ŋu aɖe le wo gbɔ eye …

Efo aɖewo si le dɔ wɔm, deka bla ta edo awu dzɛ, ɖeka do awu legbe hedo do ŋɛ fɔkpa he do avɔ godi trɔza ke aŋu aɖe ke amadede ʋi le ŋuti le dzedzem le eƒe, megbe ɖaa.

Ɖeviwo le teƒe aɖe hele alɔ na wo nɔewo ŋutsuviawo kple nyɔnuviawo sia. Wode avɔ ɖe abɔ do efiafɔkpa. Nyɔnuawo ble ta eko dzonu kɔ de ekɔ. Ghanafaga wokɔ edra teƒe ya ne wo le.

Ame aɖewo le eŋu me ehe atiglinyi gã aɖe si va yina kpɔm eɖewo ɖo kuku, eɖewo meɖo kuku o eye wonɔ anyi ɖe, eɖewo nɔ anyi ɖe eŋua dzi eɖewo nɔ anyi ɖe eŋua me.

Exɔ aɖewo kple dada aɖewo wohã wole aƒe aɖe me, edze abe wole gbe lɔm ene, ŋu aɖe le aƒeame eye wosia nanewo ɖe kadzi le aƒea ƒe veranda dzi, dada ɖe dada ɖe ɖo ŋɔti nui heva yina.

Ɖevi aɖewo zɔzɔm le du me. Nyɔnuvia ɖeka lé nɔvia suetɔ ƒe alɔ ɖe asi. Edo aŋefɔkpa aŋkpa mumu, nɔvia do aŋefɔkpa hekplɔe ɖo ke nɔvia bubu aɖewo hã kplɔ wo ɖo eko pamplo kɔ de gatagbadze si woƒe ɖe afɔkpa si wosẽ abe taya ene hekpɔ wo ɖo.

Efo aɖe le enudzragba gbɔ. Ke nu aɖewo le agba dzie nye atadi, e edo nudzrawuvi eye ele eƒe kaƒomɔ ɖe asi. Asigɛ le asi nɛ eye kple aƒe axadzi godzia ete dzadzra kple tomatowo le agbadzi, amebubuawo.

Amehawo ɖe woƒe gbɔsusu me eha dzim edzeŋgɔ teƒe aɖe ke ŋutsuviwo woame etɔ̃ wode nane ɖi eɖe woƒe awuwo ewuwu yame.

Ghanayame gbadagbatɔwo ƒe nyɔnua ɖeka le dzesi aɖe ɖem fia ameha aɖewo si le tsitre, wonye ŋutsuwo ele nyɔnu si nye Ghanayame gbadagbawo ƒe domitɔ ɖeka ƒe nu ɖeɖe fia la kpɔm.

Nyɔnu etɔ̃ aɖewo le woƒe nuwo klɔm. wo gatsiwo, aŋeto kple tsesiwo klɔm. Nyɔnua ɖeka le asi ede asi dzale me le nua klɔm ɖeka le ko eƒe asi eve le tae. Ɖeka le kapuwo kpalam.

Kpovitɔwo kple gbadagbawo tso mɔ ɖe emɔ aɖe dzi le gbadɔ aɖe gɔme eye gbadagba lé tu ɖe asi eɖɔ kuku etsɔ nu tsyiɔ ŋɔti nu eye kpovitɔ ɖeka aɖe hã lé kaƒomɔ ɖe asi nɔ asi tem ɖe ɖe dzi. Etu le ali dzi nɛ.

Gbadagbawo kple kpovitɔwo le emɔdodoa dzi, ke woko emɔmeyigakpowo ekɔda ɖe mɔ to na dumevi yiwo ke le mɔgodo mɔgage ɖe mɔ dzi o. Gbadagba ɖeka lé etu ɖe asi.

Nyɔnu aɖewo kplɔ wo nɔ nɔewo ɖo kple ɖevi aɖewo. Wole etɔ to, eye emɔ to etɔ to va yi, egbewo le tɔ to eye atiwo hã dzedzem le etɔ to.

Ame aɖewo le fli me. Ehe sugbɔ za eye wo kata wo ŋɔti wu eye eɖeo do vuvɔ me wu, edze abe ŋdɔ ŋuŋu ene. ŋdɔ ŋuŋum.

Nyɔnuvi dzetugbe aɖe do awu ʋi ehe wɔ ɖa ehe do ŋɔtsiwui edo eƒe miami si ɖe dzi vie eye nɔvia bubu wo le eƒe ax dzi. Eɖewo ziɔ ɖe ŋu ŋuti.

Exɔ aɖe me si amewo le tsitre. Ame aɖewo do awu ʋi, ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo do koti eye ame aɖewo do afɔkpa ʋewo ke bafa hã aɖe le wo domi. Bafawo le woƒe gasɔ me.

Srɔ̃ɖeɖewɔna aɖe le edzi, ŋutsua dze ŋgɔ esrɔ̃a si do awu ʋi tsitsitsi didi legbee nyigba tem, elé seƒoƒo ɖe asi eye ame atɔ̃ aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi le wo kpɔm.

Ame aɖewo le anyi nɔƒe eye traye le woƒe akɔme. Wofli nake kɔ ɖe edzi, atiwo kɔ ɖe edzi eye eɖewo kɔ nɔnɔme tata aɖe kple nuŋɔŋlɔ ɖewo le nɔnɔme tata aɖewo dzi be mia suppɔt Donald Trump, mia da megbe me Donald Trump.

Ameha aɖewo le etsi dzi. Etɔdziŋu sue me etɔdziŋua kum. Wo katã wo le atsi ɖe asi hele tsia dzi eye edze abe wo ho ŋlim ene. Amewo le gbɔsusu me le tɔ to hele wokpɔm.

Nyɔnua ɖe nu fiam ame hatsotso aɖe si le anyinɔƒe, ehe nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu, ke etsi le aŋe rɔbatukpawo me, aŋutiwo kple tsinukapwo le kplɔ la dzi.

Ya. Yameŋu yi ke woyɔna be ʋelikɔpta le anyi eye eŋu vovovowo ƒo ʋlãe. Eɖewo ƒe amadedee nye ʋi eɖewo nye dzẽ.

Nyɔnu aɖe le anyigbã tutum le xɔme emegbea kplɔ aɖe li eye zikpui le enu eda eƒe kaƒomɔ ɖe agbalẽ aɖe dzi tsinokɔpo le edzi eye nu vovovowo le kplɔadzi le emegbe

Dada aɖe le asi klɔm, eheɖo ŋɔtinui, ta avɔ ɖe ali ehedo dziƒowu dzee, ede dzonu kɔ, eye ebla ta ede togee, dada aɖewo le megbe nɛ, wo hã woɖo ŋɔtinua, efo aɖewo kple moto aɖe le eƒe axa dzi. Nyɔnuvi dzaa aɖe le megbe hele ekpɔm ɖo asi ali.

Amewo le gbɔsusu me le fli me, ke ame aɖewo lé agbalẽ ɖe asi le akɔ dam amewo sugbɔ eye wodo awu amadede vovovowo ame aɖe kɔ eƒe gasɔ va pake ɖe afi si, eŋu aɖewo le wo megbe le aƒe aɖe me.

Ame gbɔsusume aɖewo le xɔme hele enuwo kpɔm le dzɔgenukpɔmɔ eye wo katã wonɔ anyi ɖe zikpi dzi hele fidzi tiiŋ.

Dɔwɔla aɖewo ɖo kuku ʋi. Kuku sese ʋi wɔme ene wo le exɔtutu aɖe gbɔ eye wole enya gblɔm na wo nɔewo. Ɖeka kpla asi kɔ hedo godi yibɔ.

amaɖewo le eflime hele kpósɔ dzi eɖewo ble ta hele desert eɖewó zɔzɔm le kpósɔ ɖasi eɖewo de kpósɔ dzi ekposɔ zɔzɔm kpliwo

Exɔtulawo le exɔ tum. Eɖeka ɖo gakpo kuku dzie. Ɖeka do gakpo tsu, gakpo kuku amakpaɖiɖi eye wole exɔ tum. Aƒeya ƒe dziƒoxɔ tum wole ene.

Edzitsilawo le edzo tsim teƒe si le dzo la. Wo le gbɔsusu me eye woƒe ŋua le afi ya. Wo le wo le kukuɖoɖo me eye eɖewo tsitre ɖe wo nɔviwo kpɔm who dzoa tsim.

Yevu etɔ siwo ɖo kuku nɔ nyi ɖe ati dzi hele atiglinyi aɖewo kpɔm siwo le etɔ to le tsi nom.

Amewo do ɖe ablɔ dzi hele asi ŋuŋum le dzidzɔ kpɔm ɖe ŋutsu aɖewo si le eŋume tsitre ɖe eŋume le asi ŋuŋum na amewo.

Amea ɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ ŋtsi, ŋutsuavi, ŋutsuawo kple nyɔnuviawo sia eye kɔmputamɔ le woƒe akɔme, wokɔ nane de ŋku hekpɔkpɔm, ŋutsuavia ɖeka le nu kom.

Efo aɖe ewu asi eve ɖe yame hele ghana flagi ɖe asi. Edo bagi, megbe eye ame gbɔsusu aɖe le emegbe.

Efo aɖe le kɔtuxɔme hedo ashi ɖe dzi. ame ɖeka kɔ agbalẽ aɖe si wòko eƒe miãshi da ɖe edzi. Esedɔwɔla aɖe le eƒe axadzi hele tsitre de ashi megbe. Eye exɔ ɖe hã le nu ekplɔ̃ ŋu eye etsi nanewo le hanokɔŋkɔ me le kplɔ̃ ŋu.

Sikakulawo le sika kum. Nyɔnuwo kple ɖeviwo sia ke eɖewo le tsia me ke eɖewo le gota. Eɖewo ko woƒe aŋeto kɔ le eba ku mee. Eɖewo kɔm ɖe emɔ me hele kɔklɔm.

Gbadagba woame ve elé ti ɖaa shi eye wotɔ ɖe Gbadagbawo ƒe ŋu aɖe gbɔ. Wo nɔvia le adzɔge ele foto ɖem wo. Wolé tu ɖaa shi hele fotoa me kpɔm.

Nyɔnuvi dzɛ aɖe le gasɔ dzi ehedo gbedzefɔkpa. Ekɔ nyuvi dzɛe aɖe ɖe gasɔ ƒe kusi me si nele ŋgɔ nɛ.

Ame aɖe le atsi tem ɖe eƒe kaƒomɔ dzi, edaatsi ɖe kplɔ dzi, kplɔ dzi katã le ʋe kɔmpitamɔ le egbɔ eye agbalẽwo hã le egbɔ eye egabunu hã le kplɔ dzi.

Amehawo le sola panel gbɔ eye wodo kuku sesẽ. Dziƒoxɔ aɖe dzedzem eye poluti kɔkɔ aɖewo le dziƒoxɔ gbɔ, ha wodzedzem.

Bafaviyiwo le woƒe bafagasɔ me, wole gbɔsusu aɖe me eye ameaɖewo le wo megbe he wo tutum. Ŋutsu aɖewo le tsitre nu he wokpɔm.

Edɔla aɖe eɖo kuku ʋi edo dɔmewu si el eko ekpɔ kɔ dadam ɖe axa dzi le emɔ to. Eŋu aɖewo le teƒe ɖeka wo paki axadzi.

Nyɔnu aɖe ta avɔ, ehedo awu ɖe dzi, ble ta le moto dzi, ehe tɔ elé nane ɖe asi le mɔdodo aɖe xa, eble agba ɖe motoa megbe eye eŋu aɖe kple nyɔnu aɖe le emegbe.

Ameha aɖewo eve ŋutsu ɖe gbɔ si do kooti. Kɔmpiutamɔ le ŋgɔgbe nɛ. Wo katã woɖɔ ŋɔtsiwui. Eye ele nane kɔ na ŋutsuvi aɖe si kpla baagi ɖe mo. Nyɔnu aɖe le eƒe axadzi, wolé eƒe ashi ɖe ashi.

Sika kulawo le sikakuƒe. Ame aɖewo bla ta ame aɖewo ɖo kuku. Woko aŋegbawo kple do ɖe ŋu vovovowo kɔ anyigba kum e. Ame aɖewo le kpota hele wo kpɔm le aga me.

Ameha aɖe le kplɔ̃ ŋu ele takpekpe me eye ame aɖewo le ashikpoli ƒom. Etsi si ne le aŋe atukpa me le kplɔ̃ dzi le wogbɔ eye

Dada aɛe le nu tɔm, eye etɔ ŋu ɖewo lɔ kɔ ɖe agba me. Ami le dzodzi le klipɔti dzi eye kusi aɖe le eƒe mia dzi. Ekɔ exɛ le nu si tɔm wole la le ɖe sem.

Nyɔnuvi eve le sɔdzi eye ŋutsuvi aɖe le ka si woti ɖe sɔa ŋti ɖe asi nyɔnuvi ɖeka le sɔa megbe hekɔ eƒe ɖusi daɖe sɔa megbe

Efo aɖewo wole eƒuƒoƒo me le gbɔsusu me. Ama ɖewo nɔ nyi abe aehanuwɔwɔ ene. Wodo awu ɣi. Efo aɖe le zikpui ɖe ta. Amagbewo le eme. Efo aɖewo hã wo te avɔ ɖe akɔta hele tsitre.

Ame vovovowo wole atsiaƒu to, ame aɖewo le tɔdziŋu me eye nyɔnu aɖewo ble.., kɔ avɔ bla ali to, exɔ gãa aɖe abe blema xɔ aɖe le etɔ ƒe axa dzi.

Dekɔnuɣeɖulawo le ewu ƒom eɣe ɖum. Nyɔnua me ene le eme ɖum eye ŋutsu ɖeka me ɖum. Ŋutsu etɔ aɖe le anyinɔƒe hele eʋu ƒom.

Emɔ dolawo le mɔ dom, o do o ƒe dɔ me wuwo, eye ɖowo ɖo kuku, o shofi ke kum, kɔ emɔa wɔ me, ʋu gã ɖe le emɔa dzi, le o gbɔ.

Kpovitɔ etɔ̃ etɔ ɖe mɔdzi eye yogɔt dzrala ɖe le wo megbe. Kpovitɔ eve ɖo gakpo kuku eye ɖeka ɖo kuku ko. Eve le etu ɖa shi. Evea nye ŋutsu eye nyɔŋu Kpovitɔa de ashi kotoku me. Wo megbea, emɔdodo aɖe li eye ame gbogbowo le mɔdodoa dzi.

Ame aɖewo ko bagi. Ɖeviwo kple ame tsitsiwo. Nyɔnuwo, ŋutsuwo he zɔzɔm yina ɖe ŋgɔ le teƒe aɖe. Ame aɖewo do fɔkpa ʋi eye wokɔ tskuvi ʋi kɔ tso ta. Ame aɖewo kɔ woƒe agba ɖe ta eɖewo klae ɖe dzime.

Dɔwɔla aɖe eve eheɖo kuku sesẽ, edo e buti ehe yina dze agadomɔ aɖe me. Tɔtsi kaɖi zãkaɖi aɖe le dzedzem le agadoa me ɖaa.

Avɔ. Avɔ vovovowo. Woɖo wo ɖe agbadzi. Kɔla vovovowo le eme eye nɔnɔmetata vovovowo hã le eme. Woŋlɔ wo nuie eye wode wo wo nɔnɔewo me.

Dada aɖe kple via wole seƒoƒo dom ɖe seƒoƒogbame dada do buti do asiwui eɖɔ kuku edo awu si eƒe abɔ le legbe awu abɔlegbe si ƒe amadede nye aŋtiɖiɖi

Nyɔnu dzetugbi aɖe le kutsetse dzraƒe. Eye kutsetse vovovowo li. Evo li, atɔtɔ li eye tomato heli. Atadi yi ke ŋye agblemenuku hã li. Edo avɔ blu eye eƒo ɖa ɖeta. Edo togɛ hele nu kom. Enɔ nyi da fɔ ɖe afɔ dzi.

Ame aɖewo le aŋɔ sim ne exɔ, eye ɖeka de kletifɔ dzi hele aŋɔ si gago aɖe ɖe asi heko eƒe nuya kɔ le aŋɔ sim na xɔa, eɖewo le anyigba, ele sim na anyigbatɔwo.

Dekɔnutɔwo le dekɔnuwɔwɔ me, ŋutsu aɖewo ta avɔ ɖe aki, nyɔnu aɖewo kɔ avɔ kɔ ta ɖe akɔta, womedo afɔkpa o, amewo nɔ anyi ƒo xla wo le wo kpɔm eye ame aɖewo hã tsi tre ɖe ati te hele wo kpɔm.

Edu me dzedzem exɔ vovovovowo dzedzem le dua me, eye xexeame wɔwɔm abe pepi ene eŋu aɖewo le siriki dzi va yiyim, eye eɖewo hã dzodzom ameawo lé agba ɖe ta le sirikia dzi.

Le nudzraƒe nyɔnu aɖe ɖo agba si kabagi, aŋtsi kple nu bubuawo si wohe dadzram le asi ame. Nyɔnu aɖe ɖo kuku eye wo le tomatosi kple atadi dzram.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnuvi aɖe wonɔ anyi ɖe goto, ŋutsuvia ee.., wu asi ɖe yame, eye nyɔnuvia le nu kom kɔ ɖusi kɔ da ɖe atata nɛ.

Gbadagba aɖe le anyimlɔƒe, eye etɔ ene bubu aɖewo le egbɔ. Nɔvia ɖeka dze klo ɖe egbɔ hele egbɔ kpɔm. Nɔvia ɖeka do asiwui eye wole gbe me hete ɖe xɔ aɖe ŋuti.

Eŋu aɖe si nye tractor ele siriki mɔ dzi elɔ amewo ɖe eme kple woƒe nunɔamasi aɖewo, ele dzogbe..dz…dz…dzokaɖi polu le wo megbe.

Tugbedze aɖewo le dekɔnu ŋu dom. Wota kete. Wo de ekɔga, alɔga kple edekɔnugawo vovovowo ŋuti. Wo bla ta kple dekɔnu nu nublanuwo eɖewo do afɔkpa

Ameha aɖewo le gbɔsusu me, eɖewo nɔ anyi, eɖewo le tsitre, ke nyɔnu aɖe do afɔkpa yibɔ, awu yibɔ, trɔza yibɔ he asi tem ɖe kɔmpitamɔ dzi.

Nutsu aɖe, eƒe ɖa fu, ege fu nɛ, ekɔ tsitsi de ta hele kplɔ̃nu. Nyɔnuvi aɖe légbalẽ kple nuŋlɔtsi ɖe ashi hele ŋutsua ƒe gbalẽdzi kpɔm hele nu kom. Edo awu ʋi do sikɛti yibɔ eye nɔvia bubuwo nɔ nyi ɖe ekplɔ̃ ŋtsi. Nuɖuɖuwo le kplɔ̃dzi eye ahawo le ahakoŋkɔme le.

Yevuwo xɔ tum eye amewo wokɔ agba, woke mɔta le me, wodo awu vovovowo eye woɖo kuku, amewo do ŋɔtinui eye…

Ŋutsu aɖe etɔ Ghana flaga wu kple eƒe godi, ele modzaka ɖem na etɔwom nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia tsi atsitre ɖe emegbe le eƒe modzakaɖeɖewo kpɔm

Nyɔnuvi aɖe hele wɔmitɔwo ƒe ŋu me, ele nu kom ele wɔmitɔwo ƒe ŋua kum, Nyɔnuvi dzaa aɖe le emegbe le du dzi kplɔe ɖo, edo awu ʋi le nu kom, nyɔnuvi aɖe le wo megbe ɖaa eheko eƒe asi eve ko lé eta.

Dadaa ɖe le nudraƒe eye atikutsetse aɖewo kple agbemenuku aɖewo le egbɔ wò ɖadram. Ɖewoe nye mago le kushime, abladzo alo akɔɖu hã le kusime, ɛɛɛɛ atɔtɔ kple wɔtamelɔŋ enye ɖewo yi ke le egbɔ.

Nyɔnu aɖe le zikpui dzi hele bli ɖam. Ebliɖaɖa la le nutɔgba me le dzo dzi. Nyɔnuvi aɖe si do awu yibɔ hele aŋezikpuiʋi dzi le eƒe ɖusime.

Kɔdzixɔme si ame aɖewo mlɔ anyi ɖe anyigba. Ame aɖewo mlɔ anyi ɖe kɔdzibatsi me. Dɔyɔlawo le wo domi eye dɔyɔlawo do awu ʋi e dɔnɔ aɖewo.

Avɔxɔ aɖe le wonuiwo ŋu eye ɖevi ɖewo va yina wole ɖeviwo ƒe anyimlɔnua le ɖe asi taya le ete. Dada aɖe lé via ɖe asi hedo awu yibɔ eer to ɖeviawo ŋuti yina.

Le anyinɔxɔme, anyinɔzikpui aɖewo le xɔ me si anyinɔƒe zikpui aɖewo kple kplɔ le dome, le kplɔ dzia seƒoƒowo le eƒe seƒoƒo gba me, eye ga tui le gatui gbame. Seƒoƒo aɖe le seƒoƒogba aɖe me le zikpui eve aɖewo dome, nɔnɔmetata le gli ŋu.

Etɔdɔwɔlawo le tɔ dzi eye wo le woƒe tɔdziŋua me eɖewo do awu eɖewo medo awu o. Ɖeka ɖo kuku eye wo ɖe elãwo le xe dzedzem le eɖɔ me. Wo ɖɔ kɔm etsia me akɔ da ɖe tɔdziɔua me.

Dziɖegbekaɖi dɔwɔlawo le e…eeee…dziɖegbekaɖi atia ŋuti, ke dziɖegbekaɖitɔwo ƒe ka ɖewo le dzedzem, eɖewo ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi, eɖewo le dzɛ̃e eye woɖɔ kuku ehedo edɔmewu.

Ghana sewɔtakpekpemetɔ la ƒe amedehawo nunɔla le tsitre ele nya gblɔm, eɖo gaŋkui edo koti eye etɔ mamlɛawo le emegbe.

Yevu aɖewo le kplɔ nu eye wole nu ɖum. Nuɖuɖu vovovowo le agbawo me. Ahanono le glasi me le kplɔ dzi.

Ame aɖewo le kpẽ kum eye ame ɖeka ɖo eze xexi hele ete wodo nɔnɔme awu nɔnɔme ɖekae eye wodo ku…kuku ʋe enu yibɔ tefli ɖe eŋuti.

sukuviwo le kplɔ̃ ŋtsi dze ŋgɔ woniawo bafa aɖe le eƒe bafa zikpi me hele kplɔ̃ ŋtsi kpliwo agbalēwo kple nusɔsrɔnu bubuwo le ekplɔ̃ dzi le wó ŋkume

Ame aɖewo de kakpo dzi eye wole gaɖɔ ɖe asi. Eʋu aɖe etɔ ɖe gakpoa xa le mɔ dzi. Egbewo dzedzem eye aʋlawo le emegbe.

Exɔ aɖe me si zikpui sue aɖe le ekplɔ eŋu, seƒoƒo aɖe seƒoƒogbawo me le kplɔ dzi, eto ƒe nɔnɔme kplɔ aɖe le zikpuia xa, eye seƒoƒoƒo aɖe le seƒoƒogba me le edzi.

Agbalẽ aɖewo le anyigba. Dzonu aɖewo le egbɔ. Kɛnɖɛli si woshi woame ene le afi ma. Hũhɔe si wokpɔna mo le eme le afi ma.

Nyɔnu agbɔsusu me aɖewo nɔ anyi, eɖewo nɔ anyi eye eɖewo le tsitre eye wodo awu abɔ legbe wɔ ɖa. Vovototo le ɖeka le wo domi si le nu kom eye mamleawo hã le nu kom abe foto ɖem wole ene.

Bɔhol aɖe si woɖe eye pɔlitanki yibɔ le etame ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe agba gbɔ kɔ asi ɖo be ga aŋezikpui eve wode wonɔewo me kɔ daɖe ɖe afima dziɖegbe kaɖi le pɔlitankia xa

Akɔdaƒe si amewo le efli me be yewoa da akɔ. Ame si aɖewo hã va de dziƒo enɔ anyi hele amewo kpɔm. Nyɔnuvi aɖe kɔ eƒe akɔdagbalẽvia kɔ dadam ɖe akɔdagbalẽ goa me.

Ŋutsu aɖewo edo ahlɔ̃e ɖe dzi. Ame aɖewo ko kpo ɖe asi, ame aɖewo ko avɔ ʋi sa ɖe ta, ame aɖewo ko gbe ɖe asi hele ŋuŋum ɖe yame.

Ŋutsu aɖe siwo gbaa avɔ ʋi wo eye yibɔ aɖe to eme bɔbɔ nɔ anyi. Wo dometɔ aɖewo le ŋu ƒom. Ke wo dometɔ ɖeka aɖe le tsitre tɔ ɖe megbe.

exɔ me anyinɔƒe zikpi e li eye suɖi amadede vovovowo le zikpia me ekplɔ le zikpia ŋgɔ yevukplɔ agbale le edzi eye cup le edzi le glia ŋutsia nutata vovovowo li

Asimedelawo le asime eye nudadra vovovowo le gagba me. Eye ame aɖewo kpe vi ɖe me. Ame aɖewo ta vɔ, eɖewo nɔ anyi ɖe woƒe agbawo gbɔ hele nuwo dzram eye….

Dada aɖe le fufu tom eye agbeliɖaɖa kple bladzo ɖaɖa le gaze me wohe le fufua tom. Dada aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi hele nu bubu wɔm ɖe eƒe axa dzi. Dada aɖe le emegbe hede asi ali. Anyixɔ aɖe le woƒe axa dzi. Koklowo le wogbɔ.

Adzɔge nukpɔmɔ xɔ me, ekplɔ viwo eve ɖe le xɔ me… adzɔgenukpɔmɔ le…egli ŋuti ɖa eye edrɔwo le nuwo le drɔ me le adzɔge nukpɔmɔ ƒe axadzi.

Yevu aɖewo le sovi ɖe asi hele edo xem. Ɖeka ɖo kuku eye ɖewo ɖo tsitsi. Eɖewo tɔ ɖe wo megbe wo le egbe me eye wto aɖe dzedzem le wo megbe ɖaa.

Dada aɖe le exɔgbadɔ gɔme ehe tomatosigba dom. Eɖom hele dzadzram. Eɖewo le kusi me le eƒe axadzi eye eɖo agba ɖe asigba dzi. Nyɔnu aɖe le emegbe. Dada yi ne tomatosigba doma eble ta heta avɔ ɖe ali hedo dziƒo wu.

Ɖɔkitawo, dɔnɔdzikpɔlawo ƒo ʋlã dɔnɔ aɖe le batsime si wode tsi ɖe edzi. Etsyɔ ŋɔtsinu ŋɔtsi.

Ɖevi aɖewo le du dzi, wole nu kom, ɖeviawo sɔgbɔ ŋutɔ, eɖewo wole megbe gbɔna, eɖe do awu dzɛ̃, ŋutsuvi aɖe hele dua dzi, nyɔnuvi aɖe le emegbe kple ɖevi bubuawo.

Sukuviwo le sukuxɔ me. Sukuvi ɖeka nye bafa hele bafa gasɔ me ke wo le ŋgɔgbe kpɔm ab eke nufiala nu fiam ene. Wonɔ anyi ɖe zikui dzi.

Nyɔnuvi dzaa aɖe lɛ nake ɖe ta hele emɔto. Pikapuŋu woame eve eva yina. Eye Dadaa lé, Dadaa aɖe lé aŋukpatsotso ɖe eta be yewoatso emɔa me. ame aɖe hã lɛ nakea ɖe ta.

Amehawo le asi me. Ke nudzdzra vovovowo le agba dzi. Tomatosiwo li eye sabalawo li. Nyɔnu aɖe nɔ anyi hele eƒe agba gbɔ si salumɔ le agba dzi nɛ.

Ameyibɔ gbadagba kple a yevo gbadagba aɖewo wolé etu ɖe atsi eye edze abe yevoa anɔ ameyibɔ gbadagbawo fiam nane tso etua ŋtsi.

Ghanasewɔtakpekpeame eye sewɔtakpekpe metɔwo do awu ʋe hele sewɔtakpekpea me, ame aɖewo le kotu me eye geɖee kloe do ŋɔti wui, kpovitɔ kple gbadagbawo le eme eye akɔdadɔwɔƒea ƒe aɖakago aɖe hã le sewɔtakpekpea me. Ghanadukplɔ sea ƒe dzesi yi hɔ la egli ŋuti le sewɔtakpexɔa me.

Agbeɖutɔ yevu le etsi dzi eye eme le abe aƒe aƒe me ene. Ame vovovowo le anyi nɔƒe aɖewo le tsitre nu. Wo zɔzɔm le tɔdziʋua me.

Sikakulawo sika kum, eye eɖewo do awu eye eɖewo medo awu o, woblu ba ŋutɔ eye eɖewo lé aŋeto gba ɖe asi, ŋutsu aɖe do awu ʋe ehedo takpui ele kɔ ta hele wo kpɔm.